Inda mositola wukalande iipumbiwa yoye eto ikwathele ngoye mwene, to futu ngoye mwene pwaahena omukwatheli gwasha. Moositola muka omu na oomboloto, uuleke, oothewa na kehe shimwe omuntu to pumbwa pethimbo olyo tuu ndoka.

Omukalo go mbaanga yo PayPulse omukalo gwoku mona iimaliwa pakathimbo nomeendelelo, kutya oholongitha ombaanga yini kutya oholongitha ongodhi yini, oto vulu okumona oshimaliwa sho ye oku pitila mo PayPulse.

Aalandi otaya landa ooshuta dhawo mositola, yamwe tayi iyeleke nayamwe oya tala nkene yakwawo taya hogolola shoka ya hala. Ooshuta dhimwe odhili moosikopa, dhimwe odha lekwa kuulekitho wuli kiiti dha andjalala nositola ayihe.

Ombaanga yoye kapena esiku yi kupule iimaliwa opo yi kupe shoka wa sindana, igameka ngele owa mono to pulwa iimaliwa mo shikengelela tu dhengela konola hamano yimwe, mbali omugoyi, omugoyi, omathele gaali.

Oshiti shoku tula iimeno, shatya uumbeha wiimeno wuli une, wuna iimeno ya ziza nawa, mbyoka ya hampuka ketango.

Oku pingakanitha iimaliwa pamukalo goku shendja. Iimaliwa yombaanga ya Nigeria ta yi pingakanithwa niimaliwa ya America opo omuntu a vule okulanda mo America.

Bank Windhoek ishangitha opo okaApp koye ka kale taka vulu okudhimbuluka oshipala shoye. Gamena oakaunda yoye eto kwashilipaleke uuyelele woye ethimbo kehe nehala kehe.

Aanamagumbo oyendji ohaya longitha omiti okwoopaleka omagumbo gawo, oku honga iitaafula miiti, oku honga iipundi miiti, oshowoo iiyopaleki yokomakuma yayooloka nokuyooloka.

Okupitila mombaanga yaStandard, ngoye oto vulu okuhulitha po omakwatathano naaniineya, paku boloka oonomola dhawo dhoongodhi, ooEmail osho wo omapandja gawo gokomalungula.

Ombaanga yaNedbank ohayi kwashilipaleke yo ohayi yambidhidha aakwashigwana miinima yayoloka unene tuu momaudhano ga yoloka ngoka haga kala ,ohayi gandja oshimaliwa pamukalo go kusindana na ohayi gandja oshimaliwa pamukalo go kukwashilipaleka.

Ooshapi dho GD-6 RB Raider odha mona mwene. Omapandulo naga pewe Tate Martin Jeckonia ngoka alandulwa kutate Martin Nangolo na Dumaza Sibanda.

Oostola dha nakanena oha dhi kala dho opala dha pakelwa nawa dhatya iinima tayi monika nawa. Ngele owa hala okushi imonenako talelapo oshitayi kehe shostola yili popepi nangoye wumone nkene aantu yapakela iinima yawo nawa.

Okasikopa ko ku tula iinima kamboolelwa mekuma, kena uulaka uutokele nuuluudhe mokalaka kopombanda omuna uukololo wuli utatu, mokalaka kopokati kena uukololo wuli utatu nokalaka kopevi kena uukololo wuli uyali.

Okaskopa komekuma kena oolaka dhili ndatu. Olaaka yopombanda oyina uukololo wuli utatu, olaaka yopokati oyina woo uukololo wuli utatu omanga olaaka yahugunina oyina uukololo wuli uwali owo awike.

Uuna wahala okutuma oshimaliwa kondje yoshilongo, logitha omukalo gwo CMA pamwe noFNB moNamibia. Omukalo ngoka tagu ku kaleke opo wu tume oshimaliwa shoye muule wethimbo efupi , sho shithike mbala kaakwanezimo yoye handiyaka.

Omatyofa gahongwa miiti geli gaali nokataafula kokuntenteka kahongwa miiti, ashike kombanda okuna ekende lyokuntenteka ndoka tali monika nawa lyapushwa tali welima.

Oto vulu oku tumina omuntu eli kondje yoshilongo nombaanga yoye yaVenduka. Patulula owala okaunta yo kondje yiilongo e to tula mo oshimaliwa, e to kala to pingakanitha naamboka yeli koshilongo hoka oku pitila mOmbaanga yaVenduka.

Bank Windhoek ota ti: "Emanguluko olyo ewi lyuuthemba." Omwedhi nguka gwemanguluko otaya undulile komingenge shoka tashi vulu okuningwa okuhwahwameka iitalenti yomomudhingoloko dhetu. Ya landula nee molweendo lwawo na#Hola Ombaanga Ontiligane

Kala wa gamenwa ngweye owiigamena. Ila wu endele pamwe natse koBank Windhoek tota oshipatululitho shokakalata koye koVisa.

FNB oha gandja omikalo odhindji nokupukulula nkene aalongithi yombaanga ye yena okupungula iimaliwa yawo nuukeka. Ngele owa hala okumona uuyelele talelapo oshitayi shoFNB popepi nangoye.

Iipilangi oyili shimwe shomiinima ya simana muuyuni oshoka ohayi vulu okulongithwa kiinima oyindji. Omuntu oto vulu okutunga egumbo miipilangi. Miipilangi otamu vulu okuza oshitaafula, ombete yokulala, okaaha kokulila nokakopi kokunwina.

Uutekinolohi sho we ya komeho niinima iiwanawa oyindji ota yi ningwa. muuyuni monale iitafula okwali owala ha yi hongwa miiiti opuwo, ashike uuyuni sho wa huma komeho aantu oha ya vulu okutula oshitaaafula esipili yeshi ninga miiti.

Standard Bank, kutha ombinga methigathano lyaanuulema lyaStandard Bank. Uulema itawu ti omuntu ita vulu okupondola sha. Ndika otali ka ningilwa koDagbreek. Tondoka e to sindana!

Ostola yiilandithomwa yootate, yina omapopitha geli pondje ga zalekwa ooshuta dhoka tadhi landithwa ,ta ga nana aatali mboka ya hala okwiilandela ooshuta dhawo.

Ehangano lyoStandard Bank ohali kala li na ekwatathano ewanawa naakwashigwana, molwashoka ohaya ningi omatalele po moshigwana. Taya gandja uuyelele kaakwashigwana, taya gandja omapukululo notaya kunkilile aakwashigwana, opo kaaya yugwe iimaliwa yawo, uuna taya longitha ombaanga yoStandard Bank.

Ombaanga yaStandard Bank ihayi kutha owala oshimaliwa moshigwana, ashike ohayi shi tula mo wo paku yambidhidha omahangano ga yooloka aluhe ngoka ga pumbwa oshimaliwa.

Iipundi yokukala omutumba yayooloka yatya iikusinga niitaafula yayo yokutula yili pokati, yi li mositola yomalandithilo.

Ombaanga yoNedbank ohayi vulu oku imanga kumwe nomahangano, opo ya kwathele oshigwana. Ohaya unganeke omaudhano, haa unganeke iituthi yomatyapulo, haa unganeke ookompetisi, moka aakwashigwana taya vulu okukutha ombinga, taya isindanene iimaliwa noyindji ya gwedhwa po.

NoStandard Bank oto vulu okutula oshimaliwa shomukuli goye pombanda kehe mpa wu li. Dhenga *140*2345# opo wu gwedhe ko komukuli goye.

Una toyi koshilongo shimwe kashishi shoka shoye owa pumbwa okushendja iimaliwa opo wuvule okulongitha iimaliwa yomoshilongo shoka, molwashoka omathimbo gamwe oongushu dhiimaliwa ohadhi kala dha yooloka, okuya ku America hamo muAfrica mo muAfrica hamo muAmerica iimaliwa oyina oongushu dha yooloka.

Landa embako lyoye lyoJBL no FNB. kwali lyina oondola o6,999 ngashi ngeyika oli na 6,299. To vulu okuli landa noFNB

Ondunda yomalandithilo, yoku ninga iipundi niitaafula noosikopa dhomomagumbo. Pondje omulandithi ota landitha kwaamboka ya hala oku landa iilandomwa ye.

Iimaliwa ooFrancs yombaanga yaCongo. Omayovi omilongombali, omayovi omulongo, omayovi gatano, eyovi nomathele gatano.

Ehangano lyoStandard Bank ohali kutha ombinga miinima yomomudhingoloko oyindji ngaashi okuninga ookompetisi, okukwathela oshigwana niimaliwa, okugandja iimaliwa momukalo gomasindano oshowo okukwathela oosikola.

Bank Windhoek ote ku kunkilile wu ishangithe opo ongodhi yoye yi kale tayi vulu okudhimbulukwa oshipala shoye. Gamena epandja lyoye e to longitha oshipala shoye opo wukwashilipaleke iifuta. Ishangitha nena noBank Windhoek yili popepi nangoye.

Oositola ohadhi kala dhina aayakuli, moositola odhindji aantu oye hole oku kuta oomeme oshoka oyo ha ya vulu oku kala yeli mekwatathano naantu yo oha ya fatululile aalandi nawa.

Longitha okakalata koye ko FNB ulande omahoololi eto gwedhelwako, nenge wu mone omagano ngoka taga vulu ge ku landithe natango omahooli oshali moshikando tashiya. Shika ota shi vulika owala uuna walongitha kombaanga yo FNB.

NoFNB ino pumbwa okufuta iifuta yokomwedhi, talelapo oshitayi ko FNB shopopepi nangoye. Ngoye wu uve uuyelele nkene wuna okukala kokule nokufuta iifuta yokomwedhi. Oompango nomalandulathano opo geli.

Koleka ofundasi yombaanga yoye nombaanga yofnb, pewa okakalata komikuli hoka to vulu okukala tolongitha una wuli mompumbwe yoshimaliwa, yo ombaanga yoFnb tayi koleke wo ekwatathano pamwe nangoye.

Una to longitha ombaanga yoFNB ito kanitha oshimaliwa nana nupu, molwashoka FNB ote ku kwathele okuna omikalo dhayoloka dhoku igamena. Talela po oFNB popepi nangoye, ngoye wu pewe uuyelele wa gwana oompango nomalandulathano opo dhili.

Uuna totalele po omahala giipindi, onawa wupule uuyelele wa gwana po, ngwe wukale wushi kutya iinima ohayi longo ngiini, nohayi longwa ngiini. Kala wo wuli megameno, kaleka okandjato koye popepi nangoye, ngwe inopopya nakehe ngoka tomono.

Iimaliwa ohayi longithwa oku landa iinima, oku futa iinima noku pingakanitha naantu yalwe. Iimaliwa iiwanawa ya pungulwa moombanga, kayishi iiwanawa ya pungulwa megumbo oshoka megumbo otayi vulu oku yakwamo.

Tyapula oondando dhi li nawa niifuta yaNedbank yopaunamiti yo opalela aanashilonga yopaunamiti. Tembuka nena! Dhenga +264 819592222. Omunambaanga goye gopaumwene okwe ku tegelela.

Omusamane ota yalula iimaliwa yi li peke ondumba gamwe omathele ogaali, gamwe omathele ogatatu nagamwe omathele ga hamano gi ili nogiili

Ngele wamono etaamboko lyegumbo lyoye nani oto mono emanguluko okupitila moNedBank oto vulu okupewa oshimaliwa opo wupewe egumbo nenge wulande egumbo nombaanga . Talelapo oshitayi shoNedbank shopopepi nangoye.

Iimaliwa yaEuro yi li pamiilongo ntaano, ngele oweyi yalula otayi kupe omathele gahamano.

Omahala ogendji gokunwina nogokulila ohaga kala ge na iipundi. Iipundi mbyoka ohayi kala ya hongwa momiti nomiipilangi. Oyindji ohayi monika nawa noonkondo oshoka ohayi tulwa opainda yiiti.

Hupitha oshimaliwa shoye, itulula po ompango yokwaa ha landasha muule woowili omilongombali. Shika oto vulu oku shi ninga oku pitila moFNB. FNB otayi ku pe omikalo odhindji dhokuhupitha nokupungula iimaliwa.

Oositola ohadhi landitha iinima yayooloka, na kehe gumwe oko aluhe ta yi a ka mone iipumbiwa ye. Muuyuni wopayife ka kuna naanaa omapya goku. muna iinima aantu oyi I kolela owala moositola.

Ombaanga yoFNB nayo oya fa ombaanga oonkwawo. Ohadhi gandja omakwathelo komahangano, kooskola, kuupangelona, osho wo kookombitha dhokulongekidha iikulya yoothigwa, opo dhi vule okwiikwathela.

Nedbank ohavulu okuyambidhidha uudhano kehe ngaashi uudhano wokutondoka, uudhano wuuthanguthangu oshowoo yilwe yagwedhwapo . Nedbank oha gandja wo uumbunda, uuthanguthangu oshowoo omanyala.

Opo wu patulule oaccounta yoye yodigi plusa, owa pumbwa owala oku ya kokandunda komalandithilo opo wu patulule oaccounta yoye yodigi plusa naFNB ,faalela okatse koye kodigit plusa kositola yili popepi nangoye. Lundukila koFNB nenge thinda 140 okanyothi ndatu mbali yimwe noka hesh' .

Sindana okambo ka "Millionaire in the Making" hoka ka shangwa ku Laurens Boel, e to ilongo nkene wu na okutunga uukengeli wo ye, no ku siikilila oshimaliwa shoye nawa koBank Windhoek.

Omaludhi guutafula oge li kombanda yeshina, omanga meshina mu na iinima tayi lungwa ya fa omuhoka.

NoBank Windhoek otovulu okupewa oopelesenda omilongombali todhigalulilwa uuna walongitha oshimaliwa shuuka poondola omayovi gahetatu nethele tolongitha okakalata koye koVisa kokufuta iifuta yokondje yiilongo.

Landa ehauto lyoye koIndongo Toyota, to pitile moNedbank. Oyi na omaludhi gi ili nogi ili, gankene wu na okulanda ehauto lyoye to pitile mombaanga yawo. Oompango nomalanduthano opo dhi li.

Iimaliwa oya simana noyi na oshilonga, onawa ngele tatu kwata nawa iimaliwa yetu tse tatu yi pungula. Omolwashoka, muuyuni wopayife ngele ku na oshimaliwa, ito mono omakwatho go pashinanena nogo kolela. Iimaliwa oyo tayi tu wilike monkalamwenyo.

Aanongontu oye shi oku nduluka iinima nokoopaleke iinima yi kale tayi monika nawa. Aantu yamwe ohaa hongo iipundi miipilangi, yamwe ohaa tula omalapi kiipundi, yamwe ohaningi iitafula, etaa patulula oondunda dhawo dhokulanditha shoka ya honga.

Momatalelepo giipindi, aantu ohaa vulu okumonamo iimaliwa, ohaa vulu okuninga ookoona, ohaa vulu wo okupanduthilwa omikalo dhilwe dha yooloka nodhiili. Omauliko giipindi, ohakuya aantu yaza kiilongo yi ili noyi ili, nomahangano ogendji ohaga kutha ombinga.

Oositola dha nakanena odhina omaalaka nenge dhina olaaka hadhi kala dha yela, moka omuntu wa hala owala ngele omo tozi nenge omo to kala. Oositola ohadhi kala dha pakelwa nawa tadhi landitha iinima tayi monika nawa noya yela.

Nedbank ota ka kala a pata oshitayi she shokoKatima Mulilo mOlyomakaya yomasiku omilongombali nagaheyali gaSeptemba momayovi gaali nomilongombali nantano, tashi ka patuluka mOmaandaha momilongombali nomugoyi gaSeptemba momumvo omayovi gaali nomilongombali nantano. Omalunduluko otaga ningwa opo tu etelwe omayakulo gongushu.

Owu na ongalashe wa hala okukala to pangele omahauto, wa hala okukala to fikile iitenda, wa hala okukala to longosha nomake goye, ashike ku na oshimaliwa? Ombaanga yoFNB otayi vulu yi ku pe omukuli gopakathimbo, e to ikwathele wu ninge nenge wu tote ongeshefa yoye ndjoka wa hala.

Iipundi, iitaafula, niihongomwa oyindji yiiti ohayi zi momiti. Omuntu otavulu okuninga oshipundi she, teshi painda nopainda yiiti, ete keshilanditha i imonene oshimaliwa.

Nedbank oku na omukalo omupe gokutuma oshimaliwa. Oto vulu okutuminwa oshimaliwa kongodhi yoye nomukalo gumwe omupe ngoka hagu longithwa koNedbank, eto ka nana ko oshimaliwa shoye pokashina koku nana oshimaliwa kaNedbank keli popepi nangoye.

Omusiikilili gwiiniwe gwopombanda, Klali Hoebes wa Bank windhoek otati, elalakano lyokusiikilila, olilipo lyaningila okundulukapo omikalo dhokusiikilila, manga taya kongo iigalulilwa ya gwana.

Uuna wa ndhindhilike kutya opu na omayinyengo ga puka kokambo koye kombaanga, oshiwanawa ngele todhengele ombaanga ndjoka ho longitha opo wu ya tseyithile kutya opu na omayinyengo ga puka kokambo koye omolwashoka oto vulu okuningilwa omiyonena inooshi mona nenge inooshi koneka, lopota nena.

Okalaka kokutula iinima megumbo. Kokalaka hoka okwatulwa okambiga kiimeno, taku tulwa okambilimbili ka hongwa moshiti takutulwa okakende katya omiti. Okalaka hano okena uulaye wuli utano hoka to vulu okutula iinima.

Owa hala oku mona iitsa yoAvo wu lande iinima mbyoka wa hala super shop otayi ku pe iitsa pamwe noNedbank ,oompango nomalandulathano opo geli.

Ngele owahala okulanda iinima yoye longitha ombaanga yo FNB, tovulu okulanda okashina ko kuteleka kombiliha lela twadha kena ondilo ndele ngele owayi kombaanga yo FNB ota kuzi ko ondando.

Aalandithi oha yayi ko mahala ga yooloka opo yaka ngeshefe iinima yawo, naanangeshefa aanene mboka yena oositola nenge omahala goma landithilo oha ye yape oompito mpono taya vulu oku kala omutumba e taya landitha iinima yawo.

Omukwashigwana otagandja iimaliwa ye opo eyi pungule mombaanga, omuyakuli gomombaanga ota taambako iimaliwa ye avule okuninga omayalulo eteyi pungula.

Okatala keli meuliko lyiipindi koku landitha omagadhi, omafufu oshowo iilandomwa yimwe. Mokatala moka omuna aalandi oyendji ootate, oomeme naatalelipo ya yooloka.

Oshitaafula sha tya iipundi yili ihamano, ya ningwa miiti, sha tya ekende lyo ku tendekela kombanda. Sho yene oshili mositola yomalandithilo giipundi.

Oositola ohadhi landitha iinima ya yooloka, oositola dhaantu mboka haya landitha iinima yalongwa moshipa ohamu kala muna omiya, ohamu kala muna oongaku noosandala. Ohamu kala muna omiya dhaakuluntu naadhoka dhaanona.

Nedbank oku na omikalo odhindji dhoku ku kwathela. Owa hala iilongitho yopautekinolohi? Ookompiuta, oongodhi, omambako, uumbako wokomakutsi nakehe tuu shoka wa pumbwa, opo wi ikwathele pautekinolohi, kwatathana naNedbank, oteku kwathele, te ku pe omukuli yokulanda iinima yoye.

Osha simana oku kwata nawa iimaliwa. Iimaliwa oyina oshilonga, ohayi longithwa mokulanda iinima, moku futa oondjo nomoku kandulapo omaudhigu galwe ngoka taga pumbwa eyambidhidho lyopashimaliwa.

Ngele hala okutala kutya owa landa shike niimaliwa yoye oya owe yi longitha shike aluhe longitha okakalata koye koFNB opo wu mone omayalulo goye gombaanga ngoka tage ku ulukile kutya oshimaliwa shoye owe shi longitha shike.

Ngele toyi mositola yokulanditha iipundi onawa wutale ngele oto imonenemo okataafula kafelako nenge taka opaleleko opo wukale wuna egumbo lyoye lyayela notali monika nawa. Aluhe landa iinima yoludhi lumwe.

Uuna to talele po oositola nenge omaalaka, onawa wuye noolaka kehe to tala shoka shili mo. Molwashoka oositola nande dhina iipumbiwa yimwe wa pumbwa, oho vulu kwaadha mo iipumbiwa iipe mboka inoo mona nale.

Okakololo komataambathano giimaliwa kena omusholondondo gokulanda naangoka gokulanditha. Ngaashi nee oondola dha America, ooEuro, ooPound, ooKenya Shilling nooUganda Shilling.

Ekwashilipaleko lyaFNB. Dhengela ko 061306081. Lundulukila kekwashilipaleko lyaFNB. Ekwathelo ohali lundulula ayihe.

Ombaanga yoNedbank pamwe nehangango lyoIndongo Toyota oyina esiku lyiikalekelwa kaalongithi yombaanga. Ngele owahala okulanda oshitukutuku shoye , ila wukalande koIndongo Toyota, ngoye tokuthilwako kondando.

Oondando dhokushendja iimaliwa, momaandaha omasiku omulongo, momwedhi Juli, omvula omayovi gaali nomilongo mbali nandatu. Iimaliwa yokulanda nokulanditha.

Swayipa nokakalata kehe ko FNB kositola ya Nictus popepi nangoye, ino pumbwa okuhumbata oshimaliwa shaashi uukalata wa FNB owu lile po okukukwathela. FNB, tekupe oshindji.

Pamwe nombaanga yoStandard Bank, otovulu okumona uuwanawa, wiifutile osikola, wulande iikulya megumbo, egumbo lyoye, ohauto, nakehe shoka wapumbwa. Kala pamwe noFNB nenge noStandard Bank wumone shoka wapumbwa.

NoBank Windhoek oto vuli oku kala wu hole ombaanga. Bank windhoek oha popi omalaka agehe geli omulongo nagatano mwa kwatelwa limwe elaka lyoye lyohole. Kala ano popepi nayo eto talelepo oshitayi shili popepi nangoye opo wu mone uuyelele.

Longitha okakalata koye kombaanga yoFNB, opo wu koleke ongeshefa yoye nowu kaleke po ongeshefa yoye. Landa iinima yongeshefa yoye, futa aaniilonga pamwe nangoye, nenge to gwedhele po yakweni nombaanga yoye yoFNB, okupitila moFNB.

Opo wumone oshindji ninga okambo koye ko Prestige pamwe noStandard Bank. Standard bank ota gandja okambo ko Pristige moka tovulu okumona oopente dhoku landa iinima oyindji.

Ngele owa hala oku kalela po nenge oku talela po omahala giili nogi ili moshilongo, ta lela po ombaanga yo FNB yili po pepi na ngoye opo wu mone uuyelele na nkene wuna okushi enda. Ombaanga otayi vulu yi ku kwa shili paleke, tayi vulu oku kupa oshimaliwa, opo wu kale oku patukunuka kehe mpa toyi.

Ombanga yaTanzania oyi na iimaliwa iinene niishona ngaashi oshimaliwa shawo sheyovi osha thanekwa ethano lyaBenki Kuu Ya ngoka eli omuleli.

Ongushu yiimaliwa miilongo yimwe ohayi vulu oku shuna pevi, miilongo yimwe ohayi kala owala yili pombanda, sho osho to adha oshimaliwa shomoshilongo shimwe shampa sha pingakanithwa nokoshilongo oshikwawo, omuntu ota vulu oku mona iimaliwa oyindji.

Oshitaafula shahongwa miipilangi sho oshapayindwa nopayinda yiipilangi.

Opo wu kwashilipaleke omayalulo goye gombaanga yoFNB Digit Plus, oto yi pehala mpoka pu na eshina lyoFNB li li popepi nangoye nenge to thindi *140*321#. Oompango nomalandulathano opo dhi li.

Pamwe nombaanga yo Nedbank oto vulu okufuta epango lyoye nenge uunamiti woye opo wukale wuli megameno. Iikwashilipaleka ano talela po ombaanga yo Nedbank yili po pepi nangoye, ngoye wu pewe uuyelele wa gwedhwa po.

Opo wukale kokule naafuthi yokomalungula koneka kutya ombaanga yo FNB kapena esiku yikupule onomola yoye yongodhe nenge yi ku dhengele tayi kupula onomola yoku patulula ano ngele owahala okukala wa yelelwa talelapo oshitayi sha FNB shopo pepi nangoye.

Oku pitila moopoloyeka ngashi yo sustainable development awards ohamu vulu oku moniwa iimaliwa ngashi ondola 20000 komutse ngoka kwali ga gandjwa kehangano lyo Namba Wildlife Ressort.

Landa oshitukutuku shoye nombaanga yoStandard-Bank. Oto vulu okulanda ohauto yoye nenge wu pewe oshimaliwa wu ka lande kehangano limwe li ili, to pewa oopelesenda omilongo ndatu nantano osho wo oomwedhi ndatu dhokufuta.

Landa ofiliza yoye yoHisense yoolita 508 yina omiyelo dhili mbali. Oyali yina N$ 11 999, paife oyina N$ 10 999.

Iipundi niitaafula ya hongwa momiti, oshipundi oha shi vulu oku kaatumbwa ompanga oshitaafula shafa osikopa, ha ku vulu oku shangelwa kombanda, ashike mominkulo dhawo ota mu vulu oku siikililwa iinima.

Oseti yi na iipundi yokukala omutumba. Iipundi yimwe oya tya uuthaila uutokele wokugamena iipundi komakako. Yimwe oya tya uuthaila womahoka hoka gomakunde.

Oshinyanga sho kukuutumba moka muna iipundi itatu inene noshi tafula shokulila shina iipundi yili ine.

Gandja omaludhi gokufuta kookastoma dhoye naFNB speedee, tembukila koFNB. Dhengela konomola 061299 888. Omilandu nomalandathano oko ge li.

Omahala ogendji giipindi, ohaga nana aatalelipo tayazi kiilongo yi ili noyi ili. Yamwe otayeya okuhalitha iinima yawo, okulanda, noshowo okupashiyona, yo ondodhe omeho gawo.

Yuma oofamili dha pumbwa ombili yopamadhiladhilo FNB ota vulu oku ku kwathela. Ishangitha ekwashili paleko lyoye lyefumbiko na FNB okuza poondola omilongo ndatu nantano dha Namibia komwedhi, shanga oka tumwalaka okahupi, “funeral” konoloma 34778.

Ombaanga ohadhi kwashilipaleke ongushu yoshimaliwa omanga inayeyi tula moompungulilo dhawo. Iimaliwa ohayi kala yili pamaludhi iinene, iishona, omafo, niikukutu.

Owa hala okuya kefudho? Oto vulu okulongitha oWesbank, to futu manga, e to mono ompito yokuya komafudho lutatu nenge iikando yi li itatu. Kuuyelele wa gwedhwa po, talela po ombaanga yoWesbank popepi nangoye, opo wu kale wa yelelwa.

Oositola ohadhi kala dha pakelwa nawa nohadhi landitha iinima, dhimwe odhi na omashina gokuyalula, dhimwe kadhi na sha, olundji oho adha mo omashina gokusikena iinima naangoka gokutalaleka.

Ositola yokulanditha iikwamagadhi noothewa dhokwii yopaleka miipala.

Okutopolelathana iimaliwa nokuume koye nenge aakwanezimo lyoye.

Oto vulu okupingakanitha oshimaliwa shomoshilongo shoye noshimaliwa shokoshilongo oshikwawo shampa owala twiiyutha koshiviha shokulanditha ethimbo ndoka. Oto vulu okulanda ngaashi ondola yimwe yaAmerica e to mono ondola yimwe nomasenda yokoshilongo shilwe.

Aanduluki naayetipo yiihongomwa oyendji, ohaya longitha uunongo wawo moku eta po iihongomwa tayi hokitha notayi vulu okutalwa. Iipundi yokukalwa omutumba, omalapi gopomakende gomomagumbo noshowo omatyofa gokwakola lela.

Fnb naNamibia ohaga ndja oyambidhidho kaakwashigwana nokomahangano gopaumwene ogendji opo nga vulule okwiiyambulapo gamone iiyemo ngo onga mone woo oocustomer Fnb Namibia.

Oshimaliwa shoondola omathele ga ntano ga India osha shitululwa eta muzi oshikwawo. Shonale oshina olwaala olushunga sho paife oshina olwaala oluzizi. Nethano lya Mahatma Gandhi ndyoka liliko olya yela tali monika nawa.

Omuntu ta yalula iimaliwa oondola dhaAmerica ethele niikwawo ya gwedhwa po. Oteyi ya lula koonyala ke na nande ekwathelo lyasha.

Landa ohauto yoye futa opelesenda dhili pevi pamwe nombanga yoNedbank talelapo oshitayi shili pope nangoye etuuvu uuyelele wa nkene una okulanda ohauto ethigathano ndika otalizi momasiku ga4 Septemba sigo 30 Novemba 2024.

Shampa walanda ohauto nombaanga oto vulu okulanda e to katameka owala okufuta konima yoomwedhi ndatu. Oombanga odhindji odha eta po omukalo nguka opo dhi kuthe ookasitoma dhono momalimbililo molwaashoka oohauto ohadhi kotha ondilo.

Bank Windhoek ota vulu oku kupa oshimaliwa shomalweendo goye, gomeni noshowo kondje yoshilongo, owahala eku landele okateke koye, owahala eku kwashilipaleke nenge ekupe iimaliwa yomoshilongo moka toyi. Kwatathana no Bank Windhoek yili popepi nangoye yo yekuyakule.

Iihongomwa oyindji yomiiti, ohayi longithwa mo ku opaleka omagumbo, moombelewa no mo mahala goku lila , mpono hamu kala iitaafula, iipundi noosikopa dha hongwa miiti .

OFNB oyi na omukalo gumwe gwoku i gwedhela ko oshimaliwa. Inda ashike mositola una wu na oshimaliwa wu wete kutya inashi gwana to pula omukalo gwokugwedha ko oshimaliwa. Nenge ngele owa hala uuyelele wa gwedhwa po dhengela ombanga yoFNB.

Aalongithi yombaanga yaNedbank mbela yena oka kalata koshingoli oyena uuwanawa wa piitilila ye vule mboka ye na oka kalata okazizi. Lundulukila ano koka kalata hoka koshingoli wu mone omauyelele ogendji omauwanawa ga piitilila pamwe nombaanga yoNedbank.

Aahongi yiipilangi aluhe ohaya kambadhala opo ya e te po omikalo omipe nenge ye ete po iinima iipe mbyoka tayi hokitha oku tala nenge iiwaanawa yoku longithwa momagumbo ngaashi uugumbo woku tula oombwa, uukuku woondjuhwa, nuumbete wuunona.

Ombanga yoNedbank oyi na omukalo omupe moka aanageshefa ta vulu okulongitha opo yafutithe aalongithi yombanga ndjoka pokathimbo oko tu hoka oye na uushina wopashinanena mpoka omuntu ta vulu okulongitha etanana oshimaliwa nenge ta futu shashoka ahala mostola.

NoFNB oto vulu okusindana kamwe komuutemba wu li omulongo nuuyali uuna wa longitha okakalata okufuta iilandomwa yoye manga omasiku 30 Novemba 2023 inaaga thika. Dhenga ongodhi 061 2992222. FNB ote ku kwathele.

Omalandithilo giinima yomomagumbo ohamu kala muna iitaafula, iipundi, oosikopa nomatyofa . Gamwe ohaga kala ga ningwa miilapi gamwe ohaga kala ga hongwa miipilangi yokwakola.

Komahalitho giipindi, oha ku kala ku na aantu oyendji ye ya okatala shoka tashi pindikwa. Ko oha ku kala ku na aantu ya za kiilongo yi ili noyi ili yeya okulanditha iinima mbyoka ya longa ngaashi omalyenge, omambale nosho tuu.

Sho ngaa uuyuni ta wu humu komeho, osho wo ongushu yiimaliwa tayi uka pevi yimwe tayi londo pombanda. Muuyuni wopaife aantu ohaya kala taya vulu okumona kutya ngele okuna oshimaliwa shoshilongo she e te shi pingakanitha noshimaliwa shoshilongo oshikwawo oha mono ingapi.

Ila wu tsakanene natse kesiku lyoRoot 77 komatala esiku omilongo mbali nagahetatu gaJuni ethimbo omulongo gongula sigo omugoyi gokongulohi ehala Root 77 moRehoboth, ila wu tsakanene naatseyi yiimaliwa tse tuku ulukile omukalo gumwe nkene wu na okumona ongushu yiimaliwa yoye.

Nepandja lyoye lyopamalungula lyoFNb oto vulu okutula uuyelele woye petthimbo. Inda mepandja lyoye e to thindi mpoka pwa shanga "my profile", thinda po ishewe e to tula mo uuyelele woye mboka wopafe ngaashi onomlola yoye yongodhi noemail yoye. Thinda mpoka pwa shangwa "tsikila" noshowo mpoka pwa shangwa "kwashilipaleka".

Ehangalo lyo Namibian Equestrian Federation olya pewa oshimaliwa sheyambidhidho koFNB Namibia, shoondola omayovi omathele gatatu omugoyi nahamano komutse.

Miipilangi ohamu hongwa iinima oyindji, tamuvulu okuhongwa oombete dhokulala, iipundi yokukuutumbwa, iitaafula niikwawo oyindji yagwedhwapo. Iipilangi ohayi zi momiti, omiti odho hadhi mene momidhingoloko dhetu.

Kotokela aaniifundja naayugi yopamalungula. Ino gandja onomola yoye ndjoka hayi longithwa lumwe nenge onomola yoye yomeholamo komuntu okupitila mongodhi. Kapu na omuntu teya e ku pule onomola yoye ndjoka hayi longithwa lumwe, unene tuu ngele oho longitha ombaanga yoFNB, kotoka.

Nedbank oha yambidhidha omawudhano ngaashi ethigathano lyuuthanguthangu moka ha gandja omagano nenge iisindanomwa, oombasikela, omakoko gokomitse, omakende komutenya osho wo iikutu yokulonda oombasikela.

Olwaala lovelveta ohalu longithwa paife, mokuninga iipundi. Oshiyata shalwo ohashi monika nawa sho ohashi kala sha opala okutala momeho. Aaningi yiipundi niitafula paife, oya mona kutya kehe gumwe olo olwaala a hala ndoka.

Iimaliwa ohayi longithwa okulanda iinima okulanda iikulya, oku futa oondjo oku kwathela aakwanezimo piituthi yomaluhodhi nopiituthi yomanyanyu. Iimaliwa oyo wo ondjambi ndjoka hatu pewa kehe esiku.

Tatu humitha komeho enduluko lyoosolar nomatungilo. Imanga kumwe natse nena . Kwatathana natse 0612991473. Tutumina ontumwafo ko cibservicedesk@bankwindhoek.com.na

Oompunda dhokukala omutumba dhaStandard bank dhili molwala olumbulawu dha shangwa noondanda oontokele .

Iimaliwa oondola ethele dhaAmerica oshowo iimaliwa yaNigeria eyovi yili peke lyomuntu eyi yalalala yili muupandi wa yooloka.

Landa osheenditho shoye pethimbo ndika lyishikufuthinge. Tatu zi po pelesenda yimwe tuuka pombanda. Dhenga nena koNetbank konomola 0819592222 nenge tuma etumwalaka lyoye kosheenditho.com.na. Ethigathano lizi 01 Septeemba sigo 30 Noveemba 2024.

Futa owala Oodola omilongo ndatu nantano okupitila mombaanga yotango yopashigwana, e to vulu okukwashilipaleka aakwanezimo yoye wa ningila omathimbo gomaluhodhi ngele tage ya niimaliwa tayi kala ya nyengana okumona, oto vulu okumona ekwathelo kombaanga yotango yopashigwana.

Iipundi yili itatu, yokukala omutumba yatya iikuusinga, nokatafula kawo keli pokati kokutula iinima.

Aluhe kwata nawa oshimaliwa shoye, yalula iimaliwa mbyoka wuna, kala wushi kutya owuna omwaalu guthike peni, ongele okoompungulilo dhoye dhokombaanga, nenge megumbo. Iimaliwa ohayi kongwa nuudhigu, onkene nayikwatwe nawa, oshoka oya simana.

NoBank Windhoek oto vulu oku sindana okakalata ko ku landa iilandomwa yoye. Kutha ombinga eto vene kamwe komuukalata wuli omugoyi wongushu yoondola omayovi gaali nomukalo gwoye gwokufuta oshitukutuku shoye. Oompango nomalandulathano opo dhili.

Standard Bank okuna omukalo gwokufuta ohauto nomaliko goye galwe. Oye na esiku lya patuluka pamwe noIndongo Toyota.

Tameka oku ninga okoofi neshina lyo Delonghi. Ndyoka kwali lina oodola omayovi gahamano ethele limwe nomilongo omugoyi nomugoyi. Ashike paife ondando oya gwa pevi olina oodola omayovi gahamano ethele nomugoyi nomugoyi.

Osha simana oku kwata nawa oshimaliwa shoye toshi longitha iinima mbyoka wa pumbwa naambyoka yina oshilonga. Iimaliwa muuyuni wopayife ohayi monika nuudhigu nongele oya monika nuudhigu omuntu oho kala to pungula ngwe ow ningila komongula.

Omahala giipindi ohaga kala guudha molwaashoka kehe gumwe okwahala okutala shoka tashi ningwa mo. Ngele owahala wushi imonene inda wuka talelepo Oshakati expo oshowo Ongwediva trade fair nenge Ondangwa trade fair wumone nkene aantu taya halitha iinima yawo.

Bank Windhoek okwa gandja omagano kaanona yoskola, ngaashi omatete gokulya, oo olosa, uuroll-on niikwathitho yimwe yasimana. Aakalelipo yoBank Windhoek oyo yali yaka gandja omagano ngaka kaanasikola.

Uuna to longitha oombaanga nenge ndi tye omayakulo gombaanga okupitila pangodhi, onawa ngele to shi ningi nethimbo, molwashoka ngele owe shi ningi we endelela oho vulu okutula mo omiyalu inaadhi opala, wu ka iyadhe wa kutha ko iimaliwa ya puka nenge ya piitilila naambyoka inoo pumbwa okuguma.

Longitha okaApp ko Leffa eto mono okakalata komafutilo nenge komauwanawa, wu ke ka longithe pehala limwe. Shika oto vulu oku shi ninga nombaanga yoFNB ndjoka ya kwashilipaleka nenge yi na etsokumwe no kaApp ha.

Ondunda yomalandithilo yiinima yomegumbo. Moondunda dhomalandithilo ohamukala tamulandithwa ngaashi oosikopa, iipundi oshowo omatyofa gokukaatumba. Omalamba wo gomaludhi gi ili nogi ili nago omo hagakala.

Muuyuni wo paife kehe shimwe omuntu wa pumbwa ,owa pumbwa oku kala wu na oshimaliwa. Toyi kositola oto longitha oshimaliwa, toyi koshipangelo owa pumbwa oshimaliwa, kongeleka oto faalele ongalo yoshimaliwa. Wuye kosikola, oto ka futa omambo noshimaliwa.

Aapolisi ya Uganda taya tala nkene iimaliwa naantu nkene taya longo mombaanga, yo otaya popi oohapu dhawo.

NedBank ota tseyithile aantu kutya Karl Kapewasha okoshitayi shawo shaNgwediva oye omutengeneki gopaimaliwa nota kakala talongo pethimbo ongo omukwashilipaleki, mu dhengela nee kongodhi 081 4771776.

Harambeans oshi li yimwe yomoopololeka dhombaaanga yo FNB shoka tashi kwatakanitha kumwe aalandi naalandithi, naapingakanithi yiimaliwa muuyuni. Pamwe no FNB oto vulu okumona nenge okutsa kumwe naanangeshefa ooyakweni momukalo goHarambeans.

No FNB oto vulu okumona okakalata komikuli hoka tolongitha kokambo koye kombaanga, opo wuvule okukondopaleka omukalo ngoka holongitha iimaliwa mombaanga yo FNB ngele owahala uuyelele talelapo oshitayi shopopepi nangoye.

Oshitaafula sha tya iipundi yi li iihamano yoku kala omutumba iiluudhe. Sho oshitaafula osha ningwa nolwaala olutokele lwatya omayala omaluudhe.

Bank windhoek ohaya mbidhidha aakwashigwana naakalimo yomomudhingoloko gwe nakehe shoka ta vulu ,oha vulu wo okugandja oshimaliwa shopamakwathelo oku pitila mo checke oshowo iimaliwa nenge iikutu mbyoka tayika zalwa kaadhanitanga.

Okuziilila moFNB oto vulu okupewa iigwedhelopo nenge uureward mboka tovulu okulongitha eto tula kombaanga yoye , shampa owala wuna ombaanga yoFNB oto vulu okumona uureward.

Omashina ogendji omawanawa gamwe omawinayi. Molwaashoka omashina ohaga pingene po oonkondo dhomuntu to adha ngaashingeyi niilonga yaantu ya gandjwa po komashina. Aantu otaya kanitha iilonga omolwa ehumo komeho.

NoFNB Otovulu okuya kositola yaNictus popepi nangoye, etolanda okatosta kokenwood elementa hoka kali kena oodola omayovi gahetatu nomilongo omugoyi nomugoyi. Ashike paife ondando oyakuluka okena oodola omayovi gaheyali nomilongo ne nantano.

Bank Windhoek okuna omukalo goku pungula oshimaliwa moka uunona tawu vulu okupungula iimaliwa opo wumone oshimaliwa shokuya koskola. Patulula o account yoNotice deposit account nena naBank Windhoek eeto pungula oshimaliwa shoye nayo.

Landa , swipe eto sindana no cash out oku pitila mo mbaanga ya Nedbank. Talelapo oshitayi sha Nedbank sho popepi nangwe eto pewa omawuyelele. Ethigathano ndika otalizi momasiku ga Juli sigo Kotomba omumvo omayovi gaali nomilongo mbali nantano oompango nomalandulathano opo dhili.

FNB ota kunkilile aalongithi ye, ya ingambeke nenge ya indile owala shoka ya pumbwa. Indila owala ngele sha pumbiwa, elalakano, opo wu vule oku shi shunitha meendelelo.

Omalanditho goositola moka hamu landithwa iinima yomaludhi ga yooloka ngaashi iikwamashina, oopena, iikulya niikunwa.

Bank Windhoek okwa li agandja N$400000 kuNASFED momasiku 18 Febuluali 2025. Bank Windhoek okwa gandja oshimaliwa shika opo shi yambidhidhe ehangano ndyoka.

Aahingi yoombasikela, aayugi yomomeya ,aatondoki ,aadhani yoko lupadhi ,aadhani yetanga lyomokambamba ohaya vulu oku sindana omasindano ogendji oku pitila mu Nedbank.

Landa, swipe eto sindana no cash out kutha ombinga wu sindane omayovi gatano. Talelapo ositola yili popepi nangoye eto pula o cash out peshina. Ethigathano otali yi mu July etali hulile mu Kotomba.

Pamwe naFNB oto vulu okukala to mbaanga nongodhi thinda *140*321# opo wukwashilipaleke uuyelele woye woakaunda nombaanga yo FNB

Efo lyiimaliwa omilongo ntano oFrancs dhombanga yaCongo. Oshimaliwa shokombanda oshathanekwa oshipala shomuntu. Konima yasho okwa thanekwa omagumbo nomiiti.

Oshitaafula inashi yalwa sha kundukidhwa kiipundi yili ine mbyoka tayi monika nawa.

Moombaanga, iimaliwa manga inaayi tulwa moompungulilo, oyina okuyalulwa e tayi tulwa keshina hoka taku hogololwa mbyoka kaayishi yoshili, naambyoka yoshili tayi tulwa moompungulilo. Shika ohashi ningwa opo ya kwathele aayaluli, shaashi aantu yamwe ihaya vulu okuyalula koonyala.

Oodola ntano dha China, dha tya epandela lyoshilongo shaChina. Oya thanekwa omusamane a zala oshuta ombwanawa. Iimaliwa mbika oya ningilwe mo1993.

Uudhano wokuyoga mbuno owa kwashilipalekwa kuBank Windhoek. Aakuthimbinga otaya nukile momeya omanga aawiliki naakonakoni ya tala ko opo ya gandje iitsa kwaamboka taya yogo.

FNB ehangano ewaanawa noonkondo. Ohali kwathele aanasikola, aakwashigwana, aanangeshefa, oosikola, iipangelo na kehe tuu ngoka apumbwa ekwatho lyopashimaliwa no mbaanga oyo tuu ndjika.

Bank Windhoek oha kunkilile aalongithi yombaanga ye, aluhe manga inoo landa dhiladhila, oshoka omathimbo gamwe shoka wa hala okulamda inoshi hala lela owa hala okuhepeka oshimaliwa. Bank Windhoek ta kalelepo aalongithi ye.

Omulandithi mositola yiikutu ota kwathele aalandi mboka ye ya mo. Moositola ohamu landithwa omaludhi giikutu ngaashi oohema, oombulukweya, uumbindja noongaku.

Iimaliwa yomafo yokombaanga ya India ya yooloka. Yimwe oyina omathele gatano nayimwe omathele gaali.

Uuyuni sho wahuma paife omuntu ngele owa hala okutumina nkweni oshimaliwa otoyi owala kombaanga eto gandja omwaalu gwoshimaliwa wa hala okutuma nonomola ye yomayuliko ge gombaanga sho oshimaliwa osha thika kuye.

Iilongo yimwe oyi na iimaliwa iikukutu, iisiliveli niingoli. Iilongo yimwe ihayi longitha iimaliwa iikukutu. Ohayi longitha owala omafo, omanga iilongo yimwe ihayi longitha omafo peke ohayi longitha owala iimaliwa iikukutu.

Iilongo oyindji oyina oombanga dhoku shendja iimaliwa, omuntu ngele owuna iimaliwa yo ko shilongo shilwe oto vulu okuyi shendja eto mono iimaliwa yomo shilongo sheni mbyoka tovulu oku landa nayo.

Ositola yiilandithomwa ya yooloka, ngaashi oothewa, omagadhi go kulya, omagadhi go kugwaya, uuleke nosho tuu.

Iimaliwa iikukutu. Yimwe oyoshingolondo niikwawo oyoshisiliveli.

Bank Windhoek ota ithana aathaneki mboka haya thaneke omathano opo yeye ya ulike omathano gawo. Omayindilo otaga tameke okuza momilongo mbali gaMei omumvo omayovi gaali nomilongo mbali na ntano, sigo omilongo mbali naga heyali gaMei omumvo omayovi gaali nomilongo mbali nahamano, iipindi otayi ka alako mu gahamano gaAguste omumvo omayovi gaali nomilongo mbali nahamano, potundi ontimulongo nontihetatu.

Nedbank ohayambidhidha omaudhano ogendji ngaashi ehangano nenge uudhano mboka wokutondoka nuumbasikela, hagandja omaludhi giimaliwa mbyoka hayi sindanwa kaakuthimbinga. Ohagandja wo omeya niikulya.

Ombaanga yoBank Windhoek oyi na oshitayi shawo shoForex shi ikalekelwa shi li mepandaanda lyawo lyo independence Avenue, metungo etiyali lyoCapricorn. Moka to vulu okumona ekwathelo kombinga yankene wu na okuninga iimaliwa noForex.

No Fnb oto vulu oku mona oshimaliwa komukalo go cash plus gwawo ngoka to sikilile oshimaliwa shoye nenge to gwedha koshimaliwa shoka wuna uuna to landa iinima mositola. O cash back ohayi kupe oshimaliwa yo tayi ku kwathele.

Nedbank ote kupe omukalo go kumona iimaliwa momikalo dha yooloka. Konga ombaanga yawo yo platinum, ngoye to mono uuwanawa owundji wa ikalekelwa, mboka hawu pewa aambaangi yopaumwene.

Obank Windhoek otovulu okuvena iinima oyindji ngaashi Danouche Van Wyk go kovenduka, Elias Albertus go kovenduka, Bona Chapwanya go kovenduka mboka yavene omayovi omulonga okuziilila ko Bank Windhoek.

Bank Windheok ohakala ena omasindano gopalwiimbo, moka oongundu lwiimbo tadhi vulu okuulika iitalendi yadho tadhi kutha ombinga dho dhisindane iimaliwa nenge oondando dhiikalekelwa.

FNB omukalo gokukwata nawa oshimaliwa. Kutha ombinga mompango yokukala inoo landa sha oshinima muule woowili omilongombali nayimwe. Tu dhengela koFNB 061 2992222.

Omaludhi giimaliwa ya yooloka, oodola ethele dha Amerika, omilongo ntano dha Euro oshowo oodola omilongo ntano dha America.

O Standard Bank ohayi kwathele omahangano ngaashi ngoka goku kwashilipaleka ngaashi ehangano lyo Hollard mokuninga oo competisi dhoku tondoka. Uuna aantu ya tondoka ohaya mono oondando dhoka haya vene pa shimaliwa nenge pa iinima yilwe ishewe.

Nobank windhoek oto vulu okutyapula oshituthi kehe ngaashi omwedhi nguka tatu tyapula oshituthi shemanguluko lyoshilongo shaNamibia. Bank windhoek otavulu okuku kwathela oshimaliwa ngwe wuvule okumona noku tyapula esiku lyemanguluko nawa talelapo oshitayi shopo pepi nangweye shobank windheok.

Omahala gomatalele po ogendji oha ga kala go opala, molwaashoka iinima mbyoka ha yi longithwa momahala moka oya hongwa noya za owala miinima yo momuthigululwakalo gwetu no momudhingonoko, ngaashi omiti niipulastika mbyoka yi li momudhiingoloko.

Piituthi oyindji nomasiku goku tyapula unene tu esiku lyohole muuyuni . Ombaanga yo Bank Windhoek ohayi ningi ethigathano . Ngaashi Lovisa Lukas ngoka ali asindana oodola eyovi limwe sho akutha ombinga methigathano lyesiku lyohole.

Egameno kiimbuluma kali shi ashike oshiima sha lumwe aluke, ashike olweendo talu tsikile. Standard Bank osho ta tseyithile aalongithi yombaanga ye ya kale ya kotoka kombinga yiimbuluma.

Standard Bank oha yambidhidha omahangano ogendji oku pitila moopoloyeka dhawo, ngaashi ehangano lyo FAWENA lyali lya mono omiliyona yimwe oshinkwanu ntano oku pitila ko Standard Bank momasiku 30/06/2025.

Oondunda dhomalandithilo ohadhi landitha iinima ya yooloka, uutyepisa osho wo uumushemushe kehe mboka tawu monika. Ohawu kala nee wu na oondando dha yooloka. Kokashako okanene oko kondando oyindji, kolashako okashona oko kondando yi li pevi.

Omiti ohadhi tu pe iikulya, ohadhi tu pe iiti yokudhika omagumbo getu niiti yokuninga mo iikwatelwa ngaashi uutemba woku iyogela moshipala, uutemba wokukwatela nosho tuu.

NaNedbank koshitayi shetu shokOdivundu otovulu okumona omakwathelo. Inda meni etopula nkene toyambidhidhwa etopatulula okambo okuninga okakalata koye taka longo, okutula ko iimaliwa, okunana oshimaliwa noku kwashilipalekwa. Shika otashi ningwa poshitayi shetu shopOdivundu.

Iimaliwa yomoTanzania iiwanawa oku tala momeho. Yimwe omafo, yimwe iikukutu, yimwe iinene nayimwe iishona. Iimaliwa oyindji yiilongo ya Afrika oyalya omathano guunshitwe nogaaleli yayo.

Standard Bank ota gandja kwaamboka taya shuna kiiputudhilo yopombanda. Opo wu vene olaptop yoludhi loMacBook ishangitha owala onga omunasikola koaccount yoPioneer Student Account nenge omukuli gwaanasikola ngoka tayi kupe iimaliwa wuye kosikola.

Iimaliwa yaAmerika tayi pingakanithwa niimaliwa yaIndia. Iimaliwa yaChina oondola omathele gane omanga efo limwe alike lyoondola omayovi gaali gaIndia.

Ehangano lyoNEDBANK oku pitila moopoloyeka dhawo odhindji, ohali gandja iimaliwa komahangano ga yooloka, ngaashi lya gandjele iimaliwa oondola omayovi ethele nomilongo ntano kehangano lyoCricket ndono hali dhana oCricket oku pitila moosikola odhindji moshilongo nomomahangano galwe.

Sindana omayalulo gombaanga goBank Windhoek gokupungula, yi na ongushu yiimaliwa yoodola dhaNamibia eyovi limwe.

Omaalaka nenge tu tye oositola odhindji ohadhi longitha nenge hadhi landitha iipundi, iitaafula nosho wo omatyofa gokwakola lela gokukuutumba. Uuyuni paife owu hole iinima yoshinanena. Kehe gumwe omo owala a hala okuya momaalaka nenge mositola moka a ka lande mo iipundi niitaafula ye.

Miiti ohamu vulu okuhongwa iipundi yokukala omutumba yokwa kola yomoonda. Ohamu vulu wo okuza iitaafula ya kola lela mbyoka tayi vulu okulongithwa piituthi ya yooloka. Iipundi ohayi hongwa miiti ya kola yo ohayi tulwa opayinda yiiti.

Shampa wa longitha okakalata koye koBank Windhoek okufuta oto vulu okusindana olweendo yongushu yoodola omayovi omilongohetatu lokuya koMaldives. Yatalela popepi nangoye e to mono uuyelele. Oompango nomalandulathano opo dhi li. Bank Windhoek.

Standard bank dhengela ombanga yoye nenge omukondololi gomakwatathano opo wukaleke iifuta nenge wu lopote uulingilingi mboka tawu ningwa kombanga yoye.

Okapale ketanga ko netball hoka ka kwashilipalekwa nenge ka gandjwa ku Fnb okatya uutala woku kuuntumba aawiliki yomawudhano oshowo oolamba opo kehe gumwe a moneko shoka tashi ningwa.

Omatyofa gwokukala omutumba gatya olwala olumbulawu noshiyata sho Velveeta, pomunkulo opena okatafula kaningwa miitenda yoshi ngolondo ko okena oshi tenekitho sha ningwa niipilangi.

Omaludhi ngiimaliwa, iimaliwa ya America, oya Singapore oya Japan, oya China , oya Hongkong oya Malaysia noya EUR nomiyalu dhawo kutya ohayi landwa ingapi nohayi landithwa ingapi .

Epingakanitho lyiimaliwa pamukalo gwokushendja iimaliwa. Iimaliwa oondola dhaAmerika tadhi tulwa moo Euro, nenge oo Euro tadhi tulwa moondola dhaAmerika.